Nguno omuntu ta longo iiti ano ta longo iiti, iiti hayi longwa ngaa ne tayi ningi iipilangi mbyoka tayi ka ningwa iitafula niipundi, oombete omatyofa no sho tuu. Ano iipalangi tayi longwa mo nawa yo yika ninge iinima yo ku kwa telwa yo ku longithwa ngaashi oombete, iipundi niitaafula.

Oositola moka aantu haya yi ya ka lande mo iinima yawo yomegumbo kutya iikulya ,iikwatelwa yo momagumbo nosho tuu ano moka mu na omalandithilo giinima ya yoolokathana.

Ndino eembo lyashangwa ano nkene wuna okuninga omiliyonela nenge wuna okuninga omuntu eno oshimaliwa. Embo lyina uunongo washangwano wokulombwela aantu kusha oshike naana yena okuninga opo wukale waning oshimaliwa.

Ndika ehala lyomalandithilo, ano ohamu landithwa nduno iikwatelwa, nenge iinima yoku nateka kekuma. Otapu monika omasipili, oowili nosho tuu. Ano okutula momagumbo opo egumbo likale lyo opala nawa.

Ndjino osikopa, ano osikopa dhina ngaa ne uupunda wuli mo hawu nanwa mo. Mono hamu vulu ngaa ne okutonyelwa iikutu nenge oku pungula sha shoka tashi vulu okuya mo, ano osikopa.

Mpaka otapu monika iimaliwa ya America ano iimaliwa mbyoka yaAmerica yina ongushu yili pombanda, ngaashingeyi opena oondola ethele dhaAmerica oyina ongushu nee yivule yiimaliwa yaNamibia, mbyono iimaliwa mbyoka yina ongushu lela oyindji.

Opu na iikwatelwa nenge iilongitho ya longwa miiti ngaashi omiti dhomingaalipi. Ya hongwa nawa e tayi ningwa iipundi, tayi ningwa uusikopa mboka wokukwatela nenge wokutenteka iinima, tayi ningwa iitaafula nosho tuu.

Iitaafula niipundi ya hongwa miiti, oha yi gwayekwa omagadhi opo yi kale iipu yo, ita yi tsana opo yi monikwe nawa.

Mpaka otapu monika ehala lyomegumbo mpoka hapu kala pwa kuutumba aanegumbo, uuna taya ningi iigongi yawo nenge uuna ngaa ya gongala ye na sho taya popi nenge ye na ngaa shita ya nu shawo sho pegumbo. Ehala ano lyawo lyokwiinyanyudha lyili megumbo.

Iinima yomegumbo ongaashi iipundi, oosikopa ndhoka hatu tula moondunda dhetu, iipundi mbyoka hatu tula mooseti dhetu ano mehala lyevululuko mono moseti nenge mehala lyeinyanyudho, moka hatu tula mo, lyi li megumbo, hatu tula mo nee omatyofa getu go ku kala omutumba iipundi, nomoondunda dhetu mono hatu tula oosikopa dhoka hatu tula iikutu nenge mokictchen totula mo iiyaha noombiga.

Ositola yiikutu ndjoka tayi landitha iikutu ngashi oombilya, uuhema, oombulukweya nosho woo oongaku, aantu ohaayi kositola ndjika opo ya kalande iizalomwa yawo.

Omapungulo, ano omapungulo mombaanga ta kuti wuna okukala wuna elalakano lyokutegelela, tokala hopungula ko oshimaliwa shoye tokeshi longitha konale, ano tokeshi longitha konale itoshi longitha po ethimbo ndyoka tokeshi longitha po shoka wahala konale.

Ano takutiwa kutya kala wagamenwa ngweye gamena wo omayuyelele goye shikololela kiinima mbyoka yombaanga noshutu ngweye twiiyageke wo okuninga ekwatathano naakengeleleli

Shino oshimaliwa shaTanzania, iimaliwa mbyoka hashi longithwa moTanzania. Ndika eyovi, eyovi lyaTanzania, ndyoka hali longithwa okulanda iinima ya yoolokathana, sho oshi na ongushu yi li pevi kashona.

Ndino ehala nenge ehala mpoka hapu kalwa omutumba. Hoka haku kalwa omutumba kaantu nohatu shi ithana omatyofa mOshiwambo. Omatyofa iipundi mbyoka hatu kala omutumba mbi yoshinanena kayi shi mbyoka yonale, ihe oyoshinanena. Oya hongwa nawa ya ningwa nawa, ya ningwa momalapi niiti meni.

Mpaka otapu monika iimaliwa ya India, ano o5 Rupees , iimaliwa mbyoka hayi longithwa mo India ano occurency yawo ngaashi oshimaliwa shawo shoo rupees ntano, hayi longithwa ngaa nee mo India

Mpano otapu monika aakadhona yavene oshimaliwa shitumba shoyali taya dhana uudhano mbono wawo wokoonyala wetanga lyookoonyala mbono hatu ithana o netball hawu dhanwa kaankiintu mboka weemvula dhopokati.

Iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooEuro, ano iimaliwa mbyoka hayi longithwa miilongo yomoEuropa. OoEuro odhi na ongushu yi vule iimaliwa yetu yaNamibia. MoNamibia oodola omilongo mbali odhi thike poEuro yimwe.

Mpano ota ku tiwa hulitha po okukala wu li mekwatathano naantu mboka aakengeleledhi. Ano aakengeleledhi onkene owu na oku ya mboloka nenge oku ya indika oku ku dhengela, oku ku tumina oo email nosho tuu.

Mbika iimaliwa, ano omuntu ota yalula iimaliwa. Oku na uupandi wiimaliwa. Omuntu ta yalula ngaa nee a tale kutya ingapi, nenge kutya omafo giimaliwa mbino oge thike peni naanaa, omiyalu dhago.

Muno omositola omuna ngaa nee ookasitoma ano aalandi mboka yeya okulanda iinima yawo ngaashi omagadhi gokugwaya noothewa osho tuu. Amumonika ngaa nee iinima oyindji shi shili mpono aantu yeli momukweyo ya tegelela okufutila noku landa.

Mpano elombwelo tali ti gandja omayamukulo goye ngoye wu kale wu na olufo lwokusindana ngele wa gandja eyamukulo lyoye lyomondjila.

Mpaka ota Pu monika iimaliwa mboka yili ongaa oonzo dhomoshilongo shetu. Iimaliwa ohayi longithwa iinima oyindji. Iimaliwa Mo ngaashingeyi oyili ngaa opumbwe dha kehe esiku oshoka kehe shimwe ohashi longithwa oshimaliwa ngaashi okulanda iikulya, oku futa omeya, okufuta omalusheno nosho tuu.

Mbino iipundi yoshinanena, ano iipundi moka aantu haya kala omutumba, iipundi mbyoka yoshinanena mono hayi tulwa mooseti dhomomagumbo mono aantu ne haya kala omutumba; aayenda nenge aanegumbo.

Mpano omukuli tagu igidhwa koFNB, taku ti pamwe oto longekidha okutungulula oshigunda shoye nenge iinamwenyo yoye mbyoka yiitekulwanamwenyo. Otaku ti nee ka kuthe omukuli koFNB, opo wu tungulule po oshigunda shoye.

Mositola moka hamu landwa iikulya, iikunwa niinima ayihe mbyoka aantu haya longitha momagumbo, ano ositola moka hamu landwa iikulya mbyoka aantu haya longitha momagumbo.

Inda wu kiiningile oVisa yoye ano, wu kuudhithile oVisa yoye nenge wukaninge okakalata koye kombanga yoFNB nyoka hayi ithanwa oFirst National Bank, ombaanga ndyoka yotango muuyuni.

Otapu monika ngaa nee oshiti sha hongwa pena ehala mpoka tashi vulu oku tulwapo shi kale itashi inyenge nando. Ongele nee inashi tulwa po nawa. Ashike ngele osha tulwa po nawa mpono sha pumbwa oku kala otashi gwana po lela. Etashi kala itashi inyenge nando.

Muka omositola moka hatu landa iikulya yetweni nenge iinima mbyoka twa pumbweni momagumbo. Nongashingeyi ositola oyi na iinima ya yooloka. Oyi na iikulya noyi na iikwatelwa wo.

Mpano otapu monika iimaliwa yaa India, ndjoka hayi longithwa kaa India okulanda oompumbwe dhawo dhekehe esiku.

Mpano ota ku ti ngaa ne kala ngaa nee wakotoka, ngweye tokala wagamenwa opo kulandithepo omauyelele goye shinasha niikwambaanga yoye, ano omauyelele goye nagakale ga gamenwa.

Ehala lyomalandithilo moka hamu monika iinima yomuthigululwakalo, tamu monika iinima mbyoka ya tungwa iinima yopaushitwe. Ano ohamu monika iikutu ya tungwa nongodhi, niimbale oyo ikwa telwa ya longithwa oku tungwa niinima yopaushitwe.

Mbino iimaliwa yaTanzania. Anno iimaliwa mbika hayi thanwa shilingi, ano dho currency yaNamibia. Mpano otapu monika omathele ga tano, omathele gatano ano giumaliwa mbyoka yaTanzania. Iimaliwa yaTanzania omathele gatano.

Ndjika oEuro, ano iimaliwa mbyoka hayi longithwa moEuropa. Ndjika ooEuro omathele gatano, ano oyi na ongushu yi vule iimaliwa yetu yaNamibia. OEuro oyi na ongushu yi li pombanda noonkondo.

Mpaka ota pu monika ehala lyoku kala omutumba moka muna iipundi yoshinanena. Mbika iipundi ya ndulukwa yoshinanena mpoka puna uutafula woshinanena nawo wa ningwa ngaa ne minima yoshingoli. Ano iinima yina olwaala loshingoli.

Nguno omuhona gombaanga yaVenduka yaNamibia ngono hatu ithana oCEO omuhona lela gopombanda. Bank Windhoek ohayi adhika ne moNamibia iitayi yawo iinene oyili moVenduka.

Mpaka otapu monika ombete, ano ombete yo ku lala. Aantu oha yeya ngaa nee, yo taya lala kombete hoka. Otayi ulike ompe lela, ano inayi longithwa nando, yo oyili mutual mehala lyo malandithilo.

Ndika ehala lyokukala omutumba, lyi na iipundi noshitaafula sha ningwa miiti yomiti ngaashi; omingaalipi, omisaati, omihama nosho tuu. Iipundi niitafatula oya hongwa momiti etayi oshitafula shokukaka omuntumba.

Ndjino ofanditha ofanditha ya FNB tayi hiya nduno aantu yeye yalande embako lyeya kofanditha lyali lina $6999 paife olina $6299 olyaya kombiliha paife

Muno omositola ano ositola ehala ndoka lyo malandithilo hoka aantu haya yi ngaa nee yaka lande iikulya yawo niikunwa niinima yawo yomomalugo nosho tuu.

Mpaka otapu monika iipundi ya ningwa miiti. Oshitaafula sha ningwa miiti kombanda kuna ehalasa , nuuhalasa wuna omeya.

Mbano oha tu yi ithana aagameni yetu ano moshilaka shoshi taakumi atuti oosecurity oyeli nee komeho gookompiuta ohayetu tala tala ngele twaya nande opuupale woodhila twa hala okutukamo

Pano omuntu ota lombwele aantu kutya okuza momulongo nagatano ga Apilili omayovi gaali nomilongo mbali nane ano omafutilo moSouth Africa otaga ka longitha iimaliwa mbyoka ya za komdje yiilongo kashina nee kutya okuza pooudhano ngaashi nga ha twiithana otrading ano oForex trading.

Oshipundi shoshiti, oshaningwa miiti ngaashi omiti dhomihama , omingaalipi, omisati noshotuu. Ohashi longithwa okukala omutumba unene kAawambo.

Ehala lyeyinyanyudho, uuna omuntu wa pumbwa okuza mo nookuume koye. Ohamu yi mu ka inyanyudhe, tamu nu nokulya uunima weni. Ohapu kala pwa longekidhwa wo ondama yomeya moka aantu haya yogo.

Iimaliwa yokondje yoshilongo koEuropa oeuro. Iimaliwa mbyoko hayi longithwa kiilongo yokoEuropa noyina ongushu yili pombanda yi vule iimaliwa yetu yaNamibia.

Mbyono iimaliwa mbyoka yaIndia ano iimaliwa mbyoka hayi longithwa moIndia o10 Rupies mpono otapu monika omusamane azala omakende.

Mpaka otapu monika okumbaanga nongodhi yoye nokukala totala iimaliwa yoye kutya okuna iingapi kombaanga yoye ashike ototala nongodhi shono hatu ithana o Cellphone banking ano okumbaanga nongodhi.

Ngano omawudhano gaamati ngono hatu ithana obasketball oya tegetela oku dhana taya dhana obasketball ongele oya sponsor nenge oya tuli lwapo oshimaliwa ko FNB oFist National Bank ombanga ndjoka yotango.

Otaku tiwa ki ilandele to longitha okakalata koye koNedbank, ano to ka tula mokashina ko taku zi iimaliwa pehala lyokufuta iimaliwa koomuma.

Iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo shaIndia. Opu na omathele gaali, omayovi gaali nosho tuu. Iimaliwa mbika ohayi longithwa moshilongo shaIndia oku ilandela tuu sha.

Muka omositola mositola moka tamu landithwa iikwamboga yayolokathana mbyoka yamunwa okuza kiikunino. Iikwamboga yayolokathana yo aantu taa landa nee niimeno yilipo ngaa omuntu toya nga eto ilandelepo iimeno yoye nenge iikwamboga yoye.

Ehala lyomalandithilo. Ehala hoka aantu haya yi taya ka landa iinima yomegumbo ngaashi oothewa dhokuyoga iiyaha, iiyaha yoyene, iikulya nosho tuu.

Ositola yomalandithilo nomangeshefelo mono hamu monika iinima ya yooloka ngaashi eembonde dhokolutu nomagadhi gokugwaya nosho tuu.

Omaudhano gaa mboka ye na uulema, ano ehangano lyoNedbank olya unganeke uudhano mboka tawu kwathele mboka ihaya vulu oku ikwathela yoyene ngaashi mboka ye na uulema mboka taya vulu okumona oshimaliwa sha kola nawa.

Okulanda nongodhi itoo yi kositola yoyene. Oto landa to longitha ongodhi nenge okompiuta, to tula ko okakalata koye kombaanga wu li owala megumbo yo taya eta pungoye mpoka wu li.

Ngano ohaku tiwa omaudhano ano galongekidhwa koFNB ombaanga yotango, ano yatula po oshimaliwa opo aantu yadhane uudhano wetanga lyokoonyala hawu ithanwa oVolly Ball hawu dhanwa kaakiintu nokaalumentu. Otaku tiwa opuna oshimaliwa shoku ishangitha sho$1500.

Ehala lyomalandithilo ano atu li ithana ositola moka aantu haya yi ya ka lande iinima yawo uunene tuu omagadhi gokugwaya, oothewa dhokwiiyoga, oombunde dhokolutu nosho tuu.

Ndjika ositola ano ohayilanditha nga ne iinima mbyoka yaningwa miihakawutu ano mbi yomakoko, nenge ano otyepisa ano moshingilisa hatuti potato chips, ohadhilanditha nga mositola moka.

Iimaliwa yokiilongo yi ili noyi ili, iilongo ano ya yooloka mbyoka hayi longithwa miilongo ya yoolokathana. Iimaliwa kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka haya longitha moshilongo shawo.

Mpano eyindiko kutya oeWallet information nenge omalombwelo ngwandje ngo iwaleta ongandje mwene, o iwaleta ndjoka hatutumu ngashi mbyoka yopina ninima yikwawo oyandje mwene, inayuthwa oku tseyika kuyamwe.

Mpano eyigitho tali ti vena ongodhi yoye ompe ndjono hayi ithanwa iPhone 15, omasiku gomaindilo oga hulile momilongo ndatu gaSepetemba 2024.

Eyigidho lyofanditha, oTV nenge tu tye oradio yomathano ndjoka ya li yina N$ 10,999 ngaashi ngika oyi na owala N$ 10,499.

Haka okakwatelo komeya, ano okanima hoka haka hakele omeya moka to vulu okukoshela mo iiyaha noshotuu, ohatu ka ithana nee oka zinc melaka lyoshitakumi , hano oka ningwa moshiti okaningwa moshiti kahongwa nawa nawa, ko taka tulwa mpoka puna okapomba hono haka hakele omeya kagaye pevi ohaga yi nee pokambululu ha keli pokati mpo

Aantu yavene iimaliwa yithike pomayovi gatano nomilongo hamano mboka yavene sho yadhana uudhano wetaga lyokoonyala hali dhanwa kaalumentu nokaankiintu.

Oshimaliwa Oshimaliwa shaTanzania. Oshimaliwa shoka hashi longithwa moTanzania nohashi ithanwa ooshilinga. Ngaashingeyi ooshilinga omathele gatano dhi li miimaliwa yaTanzania.

Ehala lyokukuutumba nenge lyokuuhala megumbo lyoshinanena. Ano omuna iipundi ya hongwa miiti nokataafula nosho tuu. Iipundi ya ningwa nawa ya hongwa nawa.

Aamati ya tegelela okudhana etanga lyomokambamba. Uudhano mboka wa kwashilipalekwa koFNB noya pewa iikutu mbyoka ya zala kuFNB. Yo oya tegelela okudhana.

Ositola ndjoka hayi landitha iinima ngaashi iikunwa ta tuti omakende nenge ojuisa.

Iipundi oya ningwa miiti mbyoka yolute, iiti mbyoka yina olute yo tayi polishwa ano ya gwayekwa opolisha mbyoka hayi gwayekwa iiti opo yikale iipu nawa, shikale oshiwanawa tashi vulu okukalwa omutumba ano sho shinane aalandi

Dhika ohaku tiwa oosikopa. Ano oosikopa dhoka aantu haya vulu oku pungula mo iikutu yawo, haya vulu oku tulamo oombiga. Ano tadhi longithwa nande omelugo, melugo lyoshinanena. To tulamo oombiga nande iihaya noshotuu. Nomoondunda dhoku lala to tulamo iikutu, oongaku noshotuu iinima yawo mbyoka ya hala oku tula mo.

Ano o currency exchange iimaliwa kutya otayi ende ngiini muuyuni noku tya oyithike naana peni oya londa nenge oyili pevi. Ano kutya ongushu yoshimaliwa otayi londo nenge otayi yiyi pevi muuyuni awuhe shi ikwatelela kiimaliwa yetu mbyono yina ongushu unene taku landula mbyono kayina ongushu.

Ocurrency exachange ano omataambathano goshimaliwa pokati kiilongo yAmerica niilongo yimwe.

Otaku tiwa natu kaleni twa kotokeni, tukaleni tuli aakotoki, ano tukaleni twi ilongekidha kukehe shimwe, tse tu kale twi itula mo aluhe.

Oshitafula shoka sho shinanena, ashike osha hongwa miiti moshiti shoka shina olute etashi kwewa nawa nawa neshina etashi tulwa kuutenda opo shi thikame nawa.

Ndika elombwelo kutya olye avena , nongashingeyi mpano otatu lombwelwa kutya Selma Petrus okwa vena ano ongodhi ndjoka hayi ithanwa iPhone 16 pro max oongodhi ndjoka onene ongodhi yondilo lela ,ano eyi vene ko fnb ,kombanda yotango muuyuni.

Otaku tiwa, oto dhilakana oku tungulula oshigunda shoye shiinamwenyo, ano ngaashi oongombe, iikombo nosho tuu, otaku ti ngaa nee oto vulu oku mona omukuli okuza koombaanga ndjoka yotango yoFirst National Bank.

Otakutiwa kakuna oshiima shiku hole shafa o ewallet ndjono ho vulu oku tuma nongodhi yoye, takutiwa ngaa nee oshiku hole. Aantu otaya sheya ngaa nee ano kutya o ewallet ombwaanawa unene.